Waa shilimaan yar oo dahab ah

Waa naago ku fadhiya buufin buluug ah

Waa badda oo kacsan hirar yar yar leh

Meeshaan waxaa ka muuqda karaan leeyahay siinayo meydkiisa caddeyd iyo cagaar waxaa laga dhigay lix iyo toban dollar qiimihiisa

Bishaan waxaa ka muuqdo nin wato fahmi guduuda iyo su-aal caddaana waxa uu reenayaa guri darbigiisa

Meeshaan xayaalo qof oo ay ku sawiran tahay indho midabkiisu waa banki wuxuuna yaalaa miis qabaa

Waa dabqaad midadkiisu yahay caddaan

Waa dhar suud ah oo dhowr nooc ah

Waa guri labo sariir ay taalo

Guri aqal ah oo aqaladii hore ah oo maamooyin hor fadhiyaan

Wa masaajid waxaa joogo niman iyo ilmo

Waa makiinad midabkeedii yahay guduud

Waa keekyo la sameeyay oo jukuleed ah

Waa kaamiro midabkeedu yahay madow miiska cadaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo ciyaartooy

Asxaabta odayaasha ugaasyad wato suud cadees ah

Meeshaa waxaa yaaalo khamiisyo

Meeshaan waxaa ka muuqdo guri shamiinto taaalo

Waa cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalo geedo cagaaran ayaa Ii muuqda

Wadaado oo fadhi kufadhiyo quraan akhrinaayo

Meeshaan waxaa ka muuqdo hilib ceeriin ah oo hada la diyaarinaayo

Waa kareen ku jiraan kartoomo midbadoodu waa cagaar

Waa alwaaxyo guryaha lagu dhiso oo fiyooro kor ka saaranyahay

Meeshaan waa meel wax lagu muuqdo daawooyin nooc kala duwan una badan caddays

Meeshaan waxaa ka muuqdo bahalaha indhaha lagu quruxsado

Waa mari baati oo guduud

Waa bad waxaa ku jira niman badan

Meeshaan waxaa ka fadhi shaah lagu cabo

Katiin sawirada la gashto

Waa laabtoob oo daaran midabkiis yahay madow iyo caddaan

Meeshan waxaa ka muuqda qol qurux badan oo ay ku yaalaan weerar dhalaalaya al waxaa ku wareegsan daahiyo madow ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo daango iyo bariis

Mbs oo laf ah magaceedu yahay buluug diyaarad cadaan ku sawiran tahay

Waa koob midabkiis yahay cadaan rooti agyaalo qamadiga

Waa guri dhameystiran armaajadiisa iyo wareegiisaba

Waa jikin labo nooc ah oo midabkoodu yahay jaalo cadaan ah

Waa hilib jilicsan oo ku jira saxan cadaan

Meeshaan waa meel qudaar oo dhameystiran

Waxa ay muuqda geed ku jiro garaafo

Waa qudaar moos cambe babaayga iyo Qaraha

Halkaan waxaa ka muuqdo shaati madaw iyo qaxwi iskugu jiro

Meeshaan waxaa ka muuqdo katiinad fashion ah

Waa shaati midabkiisii yahay caddaan maariin darbi madow suran

Jaalaatooyin ice cream ah oo kala duwan

Katiinad tahab ah iyo faraanti ka koreeyo

Qol dheer fadhigiisa yaalo

Waa jalaato buskud camal midabkeedu yahay jaallo

Meeshaan waxaa ka muuqdo booldoosyo oo kuwii carada qaadeysay ah

Waa shaax lagu shubaayo tarmuus cadaan

Waa gabar wax baraneyso oo heysato buug iyo qalin gaduud ah

Meeshaan waxaa ka ceesh ama sabaayad lalaalabay

Meeshaan waxaa yaalo sii buluug ah oo shaatigiisa caddaalad ku dhex jiro waxaana ka dambeeyay

Meeshan waxaa ka muuqdo niman iyo noogu ka shaqeynayo meel oo guriyaan ciid oo aada iyo aada u rafaadsan

Meeshaan waxaa ka muuqdo barafoon qalin ah

Waa guri qaanada leh cadays ah midabkiis

Waa shaati tagan surwaal madow ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo saakooyin kala duwan

Waa kartomo ah ku jiraan cananaas kala duwan

Meeshaan waxaa ka muuqdo basal gaduud

Waa cunug lagu dhibcinaayo dhibciska talaalka

Hal kaan waa bahal qaanad leh cadaan ah

Halkaan waxaa ka muuqdo saxan cad oo ay saaran yihiin digir, buskut, yaanyo ansalaato iyo jibsi waxaana saxanka agyaalo fargeeto tiish lagu duubay

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman wataan shaati cadaan madow

Waa school waxaa jooga gabdho iyo wiilal waxay wataan dhar cadaan ah

Halkaan waxaa ka muuqdo buskut saaran iskafaalo oo noocyo kala duwan sida mid buluug iyo cadays iskugu jiro iyo mid guduud iyo cadaan ah

Waa xaafad mutulel ah

Waa baldoos oo laami dhisasyo

Fadhi oo alwaax ah roog yaroo kafee ah

Halkaan waxaa ka muuqdo sawir farshaxan ah oo islaan oo qabto gabasaar iyo Dirac gaduudan

Halkaan waxaa ka muuqdo fadhiyo qaxwi ah dhulkana waa cadaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo maamooyin iyo dhalinyaro qashin aruurinaayo

Bahal ka lagu sharax wax walba

Waa joogad lacabo

Waa sadex turmuus oo kala duwan mid wii yar yahay mid waa dhexdhexaad in midafkoodu waa wada cagaar

Waa kareen ku jiraan caagada

Waa kabo iskifaalo saaran oo iib

Waa wiil loox cashar ku qorayo

Waa baabuurta xamuulka midabkoodu yahay gudood

Shey cadaan ah oo weyd ah

Dhalin yaro mid kamid tinta udeysan tahay

Waa digsi ku jirto soor midabkeedu yahay caddaan

Waa gacanka loo isticmaalo kumpiitarka

Waa meel kafateeri ah oo oo inter loog ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo roosootooyin faro badan

Waa buugaag midabkeedu yahay madow cadaan

Waa laami midabkiisii yahay madow waana labo qaybood

Meeshaan waxaa ka muuqdo gabar harqaan toleeyso

Waa dad aroorinayo qashin waxay qabaan qalabkii shaqada ama

Waa cagadaha cabitanada dhegta leh

Guri uu ka socday dhismo waxaa ka shaqeynayaan laba nin mid waxa uu wataa maalinta waxayna saarin jiraan jar

Waa saxan cadaan waxaa ku jira dhakhtar ilkaha

Waa maamoyin laami xaaqaayo

Waa qol Dhulka waa cadaan iyo guduud

Waa laba saxan oo caddaan wax ku jiro buskud

Wa qamiis midabkiisii yahay madow

Waa armaajo midabkeedu yahay madow waxaa ku jira weelka

Ciyaal faryaamo yaal ah